Issi addey kareththa ooththo mayo woykko huphphera gaththidi mayidii be duunnakka woykko be somo'okka goozzii wooththidi dhale kaaththa giddon pistishe dees he dhalezikka azis go'ize gikko kaaththaza dumma dumma harggeppe maaddes

Goshsha gaden laalettidi katha muuretissanas maaddiza dhaleta oykkeda heedzdzu pompatinne issi yarkane dees heedzdzu pompatappe nam'u pompati booththu gidishin ista qasseka tuchchezi maata malakko

Daro attuma asati woykko addeti kathth zeranas goyettida gadezan eqqida istika eqqiday mela qeelli giidi gidonta kaththaza be kushen oykkidi zershe deettes istafe guye baggara gadezi muuzen yuuyadhanaun toketidi goozetti dees

issi addezi daro kath zereti uttidayssa giddon kaththaza harumanassinne iza giddora he ha hantetti haaththe ushshanas attida pa co gezara hantishe be zokkon yarkanes bay7idi haaththe woykko dhale kaththeza ushshishe dees

asati issi bolla shiiqidi madabarappe osha duge salennan qolidi makanawun giigissishe deettes qasse issi addezi madabarazappe oykkidi madabara pude dhoqu issidi duge qolishe dees issay guye kashishe dees

issi bolla gede zaran toketida daro kaththi cellidi beettes iza giddonka qasseka karetha karetha zara mala ogebettees hoogezi aazati yegikko izara duma duma miishata asati hantidi kathan yegganassinne haaththe yeddanas maaddeys.

Issi macashi hu77e isikera gita giddidara duge be isikeza pixada yeddada zokkora warci hista yegada ha alada eqadus. izaka qase gaththaraka lo7iza qareththa mayo mayadus. ayfesoraka keehippe lo7awus.

Huphphera puulumida away muuze garssan eqqida hessi muuzeykka qanxxetidi holan moggetidi issi bootan shishi woththiko kaxxidi medhdhozi laametidi zo'o malla woykko toocce malla kezzes he sa'aten maanas lo'ess.

Issi ayiya ba hua bola botha gosa gosara be hashe bolaka botha laxana yegada kehippe loiza purchizi diza donoya dizayisa gidon eqadusi ba kushianika qase donozappe oyikadus.

Putoyi dorettid Dari bolla shiqittidi uttides .hayissi qasi azi maadizee gikko izappe eketidi suqettidi dadetiddi afila Gabe bulukko gididi daro selo wodetass madizza mayo ke'es.

Issi mac'ashiya mithi tokada iza kiyon duma duma hara mitata hara mehene hara mishi bochonta mala diraza gogisa athada iza kiyon esashe de'awus izipe qase guyera gashe getetiza kathi uletidi doretides.

Haysani asati shiqid keetha kexana gada baasidi,baaso bootani qaseka wodoroza qachidi izappe shuchaka ducara yegidi keetha doomishe detesi, izappe gede bagara qase daro asati googi eqidi asati oothizaysa xeeletesi.

Daro asati googehalen gisttr diccishe dizayssa wochchetees.he gistezikka kaxxidi, caketidi,maxetidi,shiiqidi, buketidi, punetidi kaththazi ayfrzi gafezafr shaaketidi maanaw go7ees.

issi asi nam7u kushezan keehi lo7izanne umbubo gidida sake oykkides izappe qasse gede guye baggara sakeza haythe woykko gadezan dolishe diza cililo sakey beettes izi qasseka diccidikka hessatho kacidi bookettan des

issi addey tophiya bandira medhoy diza may7o may7idayssara kaththa giddon eqqidi be kushen siire woykko gashe marco woykko coylle oykkidi kathaza bul7ishe shempanawun eqqidayssa bessees

keehippe kaccida woykko zo7idanne teerida barbare dees he babarezi qasseka pude mithaza bolla buro macetonta bollan aayeza bolla dees he bambareza ekkidi woykko macidi asay daacidi miikkon daro maaddees

Hayssi manggo geetettes. Izikka ayfidi ayfezi duge qolettana mati uttides. Iza ayfezi ha'i zo'i bessides. Zo'oyssa aazi daafe giikko kaxxidi ayfezi meetettana matidayssa dafe medhozi koyro maata mala gidoyssafe zo'otides.

Donotinne umbubbo santhey bayzettanas issi bolla shiiqidi maketi maketi uttidayssa bessees ha dunozi qasseka kaxikko maanawun keeyippe wolqaka hookka immiza gish asi maanaska shammanaska ufayettes.

Issi addey achchey bollara gashe saara dizayssi eqqides iza goyera mithi mithi daro guumettidinne hangarettidi aacarettidayssi kumuttides iza garsen lo'iza maatay celilidi diccishe dees

oyddu addeti issi bolla kaththa giddon eqqe didettes istafe issinazi be kushe woykko hadirsa kushe pude salo denthidi aykko miish ista malatidi hessa beeti giidi bessishe dees qasseka istafe guye baggara daro kathe qommoybeettes

issi hu7era buuchera pulumida aaway muuze giddon eqqida istika muuzeza be kushezan oykkidi muuzeza yeecheza gars shiiqidi kuwattidi be sintha ha zarsidi gaaththara booththama may7di eqqida

daro uuthati issi bolla deettes istafe guyere dizayti guuthu paxa paxa woykko gitati bessidaytakko iza sinthan qasse gashe uuthi dees ha shigishin moogo uuthi issisora moogetidi pude tuuci doli kezidayssi dees

issi ka7a kunthida woykko keejji ekkida aaway be ho7e bolla qoofe woththidi eqqides izikka qasse puulunthara diza hu7eza qanxisidi ha bagga aalidi gaaththara booththa may7o ma7ides

issi attuma nay gaaththara zo'o mayo mayidayssara haaththezaran woykko haaththe shooren wodhdhidi eqqides izappe qasse hadirsa baggaranne oshichcha baggara keehippe celiliza kathi woykko santhey dees

Daro zo7o woykko gade sunkurutoy madabarazan kumidi kumidi eqqidi dees iza giddonka qasseka iza bayziza asatinne izi kaamen caanetti didayssa ekkidi ekkidi duge gaden wothidi issi bolla licciza asati deettes.

Keehi marchida donoy be keeththan issi bolla qolettidi dees issi adde qasseka hu'en qoofe woththidayssi donozi marchoyssa ekkidi ekkidi xeellees addezappe qasseka guye baggaraka hara dono keeththi dizayssi beettees.

issi addey salo mala shurabenne karetha giththe giccidi be kushen waale oykkidi kaththaza giddon goyshe woykko kaththaza bul7ishe dees izappe gide guye baggara qasse gita gita mithatannne dumma dumma wora malay beettees

darro asati issi bolla shiiqidi issi son toketidi keeype lo7izanne cilela gidida mithaza xeellettes istafe bagga asati kushera oykkidi oykkidi wochetes qasse iza tokkidi dichchidadey sinthera eqqidi asaza iza hanota bessees

Issi aaway lo7izayssinne achchara saya gididays karetha yaakketa maydi be kushen zo7o ayfa ayfe maxi oykkidayssa kuphetidi nam7u kushera ha zarsidi oykki eqqides.

nam7u asati issi bolla uttidi gaden timatime laalettidayssa maci denthishe deettes istafe guye baggara shaalloti bessida gadey aadhdhi adhdhi maatay dolidayssi dees aawozi nayis aawakko

issi addey shonkira giddon eqqidi shonkira poqeshe dees izikka be hu7en qoofe woththides hashshe bollakka kalta yeggidi kushe duuxa may7o may7idees izas gaaththa baggara qasse maata mala shurabey beettes

keehippe demba gaden daro daro adde daro lo7iza cilila kathi dolishe dees izikka badala mala tees izappe guye baggara qasse yuushoza woykko diiraza googe aadhdhanau gita mithi dolidi dees

daro tuumoy dembagade kumidi toketidi dolishe dees he tuumozikka simmi kaccikko iza bookkidi ekkikko izas peenozi cinqizatho geese shin daro hargeta goodanassinne asata pathanas metettes

keehipe hangaridanne haythen kumidi diza nam7u mithati deettes haythezikka qasse keehipe cillanne wochananka atta asa kaa mizayssanne ufayssizayssako izappe garserakka doliza harahara maatati deettes

Issi aaya be kushen mashshaweykkada uuthu qanxashe dawus uuththaza iza qanxada me7ada haashanau koyssizay hessa haashshizayssa gidikko izappe itim7ay kezees yakashay kezees he itim7azinne he yakashazi daro miishi ooththanas maaddees.

Issi indo woykko macashi ayfusora orda bessidara beho iza piccada duge yeddada mithi guyera cille cilla mithi dizayssa giddon eqqada dawus iza eqo bootadenka qasse cilla maatay garserakka dolishe dees.

Away ayanne soo keththa nayithi issippeththettan shiqqidi eqqida issittappe qaasse guuye bagara cillilia uththinne cillilia baadalay dees isstappe qaasse issi nazi uphen qophphe wothidi toho bolla hokkidi uttidess.

Issi Adey boora waxid shuchatid acet ekida gade goyishe Des . Izappe qase duge bagaraka shucha gadey daro lo'ontatho gizays iza bolla gashe gashe mithine matay dolin daro botaz aykoy dolonta dhzay betes

Issi ade boora waxidi boorazara gadeza goyishe de'es izi kaseka demba gadezan gido eqidi gede bagaraka goyetonta gade Des ha bagara yidi kase goyidi yida sinthazi izi ha'i gidora gosha doomidi goyishe de'es.

Addezi boora waaxidi gade goyishe dees boorati nam'ikka zo'o medhoko isttape gede sinththe baggara heedzdzu dorasati maata mishe de'etes qasse gede xeellishin izappe sinththara birdday birdeti dees izappe qasse geden keeththi dees.

Issi yooga na'azi nam'u boorata waaxidi booraza koda hadirssa kushiyan oykidi oshicha kushazara qase boorata laagiza woyko shocciza xurqafeza oykidayssa pude salo denthidi uttides issi boorazi zo'o borokokko.

Aho denibanni tumoyi issi bolla tokettiddi dizayiss betees.hee tumozaa giddonikka nam''u asi izza harumishshe woyikko iza giddoppe matazza qorishshe de'ees.isitappe qasi sinththera haakidi issi adeyi haa hanittid isitta achchi yishshe dees.

Hyissani adezi kawo osha woyiko ingilizathora dappe getetida zeretha katha giddoni lalishe hesi lalizayisi haramaza dhayissana mlane kathata cilushidi lo'o muruta immana mala

Aho gade kumidi diza tuumoy de'es he tumoza qaseka tumoza harumanaw atida ogezara gede ha hantifi tumoza harumishe diza asati betetes isti ha'i wuri hokidi maata tumoza gidoppe bucishe deetes.

Nam'u mizi ogera ha yishe detes mizatikka guthi ashoy gashidi qali besidaysakko kac'ezi qase gitakko issina zo'o boroqokko isay karethiko he mizata qase lagiza nam'u adeti guyendira detes.

Daro aayetinne aawati issi bolla shiiqettidi baggay guyale eqqides baggay ha sinthe ali eqqides. Ista millen qasseka keeththi dees guye baggara maataynne cilila mithi dees, isti be kushenka lastiqen tokettida mitha puute oykki eqqida.

Issi addey karetha boorara zo'o boorara waacidi iza kodaza go'era dhoqu histoykkidi boora goyshe dees istas goyettiza sinthan issi gita mithi ballara dizayssi dees iza bolla qasse kafude hangitidi aaccidi dolidayssakko

Asati issi bollara katha zerana goyettida demba gadessan katha zerishe woykko laallishe deettes istafe qasse guye baggara muuze yeechi dees ha qasse mile baggara melidi haythe qolettida mithi dees.

Issi addey nam7u karetha boora nam7ataska goynan booththi woykko xeelay diza boorata waaxidi ista koda goyra oykkidi gadeza goyishe dees qasse gibooraza goyishe shociza xurqafiza be hashe bolla yeggidi eqqides.

heedzdzu asati kath cakishe deettes istafe issay gashe naakko issay aawakko issi neya aayokko wurikka be kushen kaththaza cakkidayssa macidi danki oykkidi deettes gashe naazi wothana matesides

daro asati ooto ooththana kezidi issifetethan shiiqidi mitha puuteza tokkana bishe dhoqu issi oykkidi bizayssa bessies ista sinthanka qasse mitha tokkana bookketida ollay biittazi kaashetin dees

Daro asati aahonne dalga gida denba goshsha son deettes istika be kushen wuri kaththi oykkidi goshshes katha zeranas giigida bootazan zerishe deettes istafe baggayti sinthadhdhidi asa bessishin gu'erasaka lees

issi wolqama attey betoho bolla uttidi bee issi kosheza gada oykkini issi kushezan qasse mith oykkini mithaza woykko kaththaza harumiza sozan uttidi dees addezikka qasse wolqamanne keeyippe babisizayssakko

daro asati issifetethan shiiqidi zara zaridi shorka kessidi qasse aggi bolla gada giddon uttidi mithi tokkiza olla bookkishe deettes ha zarazikka qasseka haaththey mecidi biitta hara soy efonta mala ehidi izan shempana mala maaddes.

Issi addey nam'u booththa boorata waacidi gade goyshe dees izi qasseka be may'oza kessi yeggidi be xurqafeza kushen oykki dees izi may'oza kessiday gades awa gididayssadafe keeyppe ho'iza gish bollay pogolettonta malakko.

issi addey nam7u booththa boorata waaxidi he booratara gade goyshe dees izi qasseka be milera guutha naa essidi waane gade goyettizakko tamarsishe dees izappe gede baggara qasseka daro dumma dumma mithatikka beettetes

Asati issi soo asi kezidi kaxida kaththaza woykko bangaza maxidi mirqanas shiishshishe dettes hessafe qasse mirqidi shiishshidi meleththidi bukkidi kaththazanne gafeza shaakkidi maanawukko

issi addey boora waacidi issi kushen koda oykkidi issi kushen boora shociza xurqaf oykkidi boorara gada goyshe dees izappe sinthera qasse hu7era puulumidanne afila may7da lo7o aawa dayti eqqida

Heedzdzu miizi issi macanaya ogera laagga ekkada yashe dawus istafe nam7ati karethikko issiniya zo7o masara woykko zo7o ancarakko miizata laaggada ehizanaya be kushin miiza shociza kallo woykko looqa oykkadus.

daro asati ooththo ooththidi ooththo soppe simmidi eqqidayssi beettes istika wuri be kushen marco akafanne zaapa waalenne hara hara miishata ooththo miishata oykkidi eqqidayssi beettees

daro attumatinne macashati woykko goshshancha asati issi bolla eqqidi fistal giddon toketida puuteza kushen oykkiday be kushen marco walenne dumma dumma ooththo miishata oykkidaynne mela kushe idimmidi eqqida asati deettes

isi asi oyddu hare caanidi bishin hareti addeza xoonidi laaletidi baggay kachtha gidobin baggay qasse addeza sinthan attin gida istaa qasse beyidi goyera iza maaddanaun heedzdzu gashe nayti woxishe deettes

Issi addey muuze qanxidi qanxo muuzeza madabara garsara woththidi be hashshe bolla tookkidi dees izikka qasseka be duunaza goozini woththidees hissidi tookkoyssara ha hantishe dees izappe guye baggara daro muuze yeechey dees

Nam'u qambaran waaxettida boorati iita shuchcha gade goyshe deettes qasseka ista goyssiza addezi guyera xurqafoykki uttides addezi gin lo'i beettase shin izi kushen oykko xurqafe dhoqu giidi beettees.

daro gashshe naytinne goyera qasseka diza caala asati deettes caala asata giddon macaykka dawus gashshe nayti daro bagga maca gidishin issi attuma naazi millera eqqides wurikka be koshezan lastiqe giddon toketida mitha pute oykkida

Zoo medhoyi diza gade goyiza baseyi gadeza goyishshe deesi izi goyizasozi qase bolumanne xura gididayissa izi gede goyidi biza woyi iza gedozara xurayi woyis gudulayi salo denidishe deesi

Nam'u asati kaththa zerrans giigida woykko shalameti uttida gadezan dettes isstappe issi adeezi sinththera dizaysi be huphpheza maayo qachchidi des guyera qasse dizaysi kareththa maayo mayides.

Oge baassiza kaamey ogezara gede bishe dees iza bollanka qasse izas bolla kezidi issi addey guye zempotidi eqqides gaden qasse ogezan eqqida heedzdzu asatikka gede kaamiza xeellishe deettes.

Macashatinne attu maasati ogezan woykko denba gadizan shuchchafe licettidayssan eqqida istafe guyerakka salo mala kaamey eqqidi dees kaameza pe gede guyera qasse keeype lo7iza keeththikka dees

issi gita kaamey ogezan eqqidayssi dees izappe qasse guye baggara keehippe daro lo7iza pudhida mithay woykko purcida mithay dees garsera qasse izappe gashe gashe buro doliza mithatikka keehipe lo7izayti guuth zo7i ekkidayti deettes

issi katha cakkiza baasey tophiya bandira bees hu'eza bolla qachidayssara kaththaza sinthe aththidi cakkidi gede bishe dees cakoyssa qasse guyera happazappenne woy uppulappe shaakkidi qolishe dees

issi bolla gede aahonne dalga gidida goshsha gadezan zeretidi diza kathay beettes he kathazikka giste woykko bashkala geetettes izi buro ayfe kessishe woykko gunce guncidi dees ha gunces qasse ayfidi simmi maxetidi kath gidees

heedzdzu gade goyiza kaameti gadeza goydi be sinthe aaththi ekkidi gedebeettes istafe qasse ista kaalli xeelliza issiyadeyka guyera isti goyo geedozan eqqidi isti goyiza geedoza wochees

issi biitta goyiza kaamey daro achchezara biitta goydi qaphi biittaza oykkidi gede sinthe bishe dees izas qasse bagga medhozi zo7okko izappe gede mille baggara cillila maatay dees izi goyiza geedara xuray dendishe dees

Macca asati issi adeynne guuththa naya betawus. Istti qasseka issi bolla booththa madabara kumidi siketti uttida kaththi doorishe deetes. Naya issta achchan baqulo qoodhe wodori oyqqa eqqadus.

Issi Mac,a nayiya kehippe lo,awus achazika ada lo,iza gashenne le,e gididi botha achako hupheka warc,I gidi duge hashe bolara yedada na,mu kushezan humbubo santhe oyiqada dawus

issi addey booththa madabarara kumidi siketu uttida dhiille malatiza miishe tookkidi dees izappe qasse duge garsen izi yedhu uttosozanka iza mala madabarara kumidiza miishi dees izi qasse gulbate mayne qanxo giththe gixxides

issi macanaya be kushin issi kusha dhoqu hissada issi kusha ziqqi issada warci giza issike qoodhera duge yeddidayssara nam'u kushan oykko santheza idimmada eqqadus izis achcheska daro lo'ees.

Heedzdzu asati issifetethan eqqida isti wurikka dan'o doozata muurta gidida kathata woykko kaththa qommota be koshezan oykkidi deettes istafe issi naya macako giddon eqqadus

Daro asati ogezara gede hantizay ha hantizaynne eqqidi be giddon haasayetishe diza asati beettettes ista millen qasseka booththa medhon xaafettida muday injeera giidi amarasora xaafettidi keeththa bolla qaaphe tuuttida xaafey beettes.

Issi macasha beki7on guutha naa idimma uttada qasse hanin hara macasha idimma uttida naa lacey ekkada barsashe dawus qasseka istafe guye baggara booththa laxana may7da macashaya geda ala eqqidarakka dawus

Issi addey madabarara siketidi diza miishe ehide hidi issi bolla gaden laalle laale woththishe dees issi addey qasseka eqqidi karetha qoofe huphe woththidayssara hessan wootha giidi wothanas uza iza hanko eho addeza bessishe dees.

nam7u macanayti oyde bolla utti deettes qasseka issi keeypelo iza macanay istachan eqqada dawus iza qasseka be hu7eza dadisonta yeddada dawus istafe namu heedzdzatappe giddon uttora hu7eza dadisada dawus

Nam'u adeti kehipe c'lilane lo'iza kata gidon adhidi eqida isti eqozazika shorka woyko kathaza hate ushanasine izan gidora hateretid izan gidon diza matata qoridine maxidi digana mades.

Issi adde ba kushen se'ate atidi qasseka kushshiyan hedzdzu maxaxe de'es izikka ba huppen qobbe woththides izas kasse lo'izanne boththa achchay de'es ha achchazi so'omozza woyikko meniterishsha poqidi besi uththides.

Daro maccaasathi issi bolla shiiqidi badalaa cakkidinne cakkoyssa ayfeza shaqqqizi issi bolla shiishshiishe woththishe deeththees; qassi hisththappe issi aayyiya cakkada cakkada haa isththazimawus;hanneqo7ithi badalaa ekkidi pokkidi issi bolla dooreththis.

solloyne ashsho woxxey issi bolla dessi asho woxxezappe garsera issi bashshe solloy uttin izza bolla woxxezi bollara qolletides qasseka izzappe diyra goggi adhdhanawu solloy duxxidi duxxidi oyddu baggara wodhdhi uttides.

Issi adde badalayi keehi kaxidi pulimida issa bolappe menitidi ekishe dees.badalayi qassika mithazi woykko hegato melidi qonashidi issa beses.qonashida issa gusi qassi melida bollomida gusako

Hedzdzu meccashati issi bolla eqqidi uncca woykko yakkashaza gum'ishe woykko iqishe de'etees; istappe ha bagaara qasse uncca haashiza miththi woykko ottethi geetetizay de'es; iza aazas maadize giiko uuthaza qanxidi iza bolla woththidi haashana mala maades.

Issi Adey hu'eppe toso gakanawu salo mala mayo mayidaysara gede hantishe Des, izappe qase pude bagaranne duge bagara ayfana gakidi purixidi woyko pudhidi diza badalayi dizagsika beetesi.

daro asati issi bolla ha ogez kun7e ogera hantishe deettes ista milen qasseka donoy purxo purcidi lo7o booththa purxo purcidayssi dolishe dees maca asati be hu7eza goozidi attumasatara yeettes

Issi macashiya daro denban giddon zeretidiza kathazas giddo gela eqqada be oshicha kushe denthada aykko miishi bessashe woykko malatashe dawus iza qasseka be bollara may7ida karetha mayoza hu7ezara gaththada gullunta uttadus.

Dumma dumma cililo katha qommoti deettes. leemisos ha baggara7i nuni beshin buro dolidi kaxonta dishe diza donoy dees. izappe qasse iza giddon aadhdhi aadhdhi santhe gom7iley santhezi eketin dizay dees.

demma gadezan toketidi keehippe cil7i cil7iza kathi dees iza giddora qasse macasatinne attuma asati gede ogey dizayssara cifiridi hamuttidi kaththa giddora kanthi kezishe deettes

issi keeheyppe lo7iza macashiya be hu7eza goossen qachada bashkalay ayfidayssa giddon eqqada ayfeza oykkoykka wochashe dawus qasseka izis bashkalazi tiraso woykko pude qanthaso aduqidi gakki uttides

Nam'u addeti keype cillidinne pudhidi ayfana gakkidanne keeype lo'iza badala guyealidi xeellishe deettes istafe issinazi be qoodhen gammo dunguza yeggidi be hu'en salo malaqofe woththidi eqqides.

Issi addey keehppe cilila kaththa giddon eqqidi haaththe zara zarishe dees haaththeza qaseka gede zaridi aaththi yeddidi kaththa giddo shaakki sha kizappe zaarishe dees hessa he zaarezayssi away kaththa monta mala xaphoza gakkidi laagethidi irxisana malakko.

Hayssi asazi kaththaza woykko bashkalaza diiraza googi eqoyssi izi lo'i dolizayssa beyidi goshshanchaza goobetethanne minotethaza nashshanassinne sinthabekka izi minnidi bana mala minoso qofa immanasko.

Keehippe atta lo'izanne ufaysiza badalay ohicha baggaranne hadirsa baggara zerettidi dolishe dizaysse beettees izappe qasse giddora gede ogey dees ogezikka lo'o cilla maatatan dolidi kametu uttidayssakko.

issi addey hokkidi kath harumishe dees haraddey qasse iza sinthan zo7o mayo hashe bolla yeggidayssara pude eqqidi addezara haasayishe donta aggenna qasse addi istafe duge baggarakka istafe gede baggaraka asa keeththi dees ista milera qasse mithafe birdettiya birda malay dees

Keehippe aahonne gedenthu demba gidida gadey ich uttides izan qasseka zerettida kathi pude mokkishe woykko dolishe dizayssi beettees he kaththazikka lo7o hunetan cililidi dolishe dees.

keehippe lo7izanne cilela gidida uuthati issi bolla toketidi issi gina diccishe deettes istafe qasse goye baggarakka badala malatiza hara kathi pude lo7o dichcha bolla dizayssika beettes gede baggara qasse nu xeellishin gita gita mithati deettes

hayssan soolloynne asho woxey issi bolla dees garsen asho woxezyappe garsera issi soolloy wodhdhin iza bolla asho woxes qolettin qasse henera haneranne ohichara hadirsara oyddu baggara soolloy xaaxettidi uttides

keehippe aaho gidida demba gaden issi bolla gede zerettida kaththati keehipe celilidi lo7izayssanne ufaysizayssa gidi deettes ista zeridadeykka iza giddon eqqidi iza lo7etetha beyidi ufayettishe kaththa giddon dees

Hayssi mithazi danqala geetettes izi qasse aazigo7ize giikko issi issi hargetas asay caddidi uykko dhale mala gididi maaddes izappe qasseka hara baggara kaththa mala gididikka kaththa bolla wodhdhidi kacidi metettes.

Issi addey zo77o shurabe ma77idi bethho bolla uttidi mitha putte woykko tukke putte malatizzayssa tokishe de77ees tokazza bitazi awan mellontaxaphozzi shontta mala bitazza shishidi naqqishe uttidees.

Daro asati issi bolla shiiqidi guye aliday sinthe aliday gidi eqida istappe issi adezi karetha kote mayides Issay qase be koteza hashe bolla kesidi yegidi des issay salo mala qofe Wothides hankko nam'u adeti guyera botha qofe wothida

Issi maca naya kareththa giththe gixxada bollara duge laxana yega mayidayisara akafa be kushshenni oyikkada miththa pute tokkada izza ki'o bita henippe hanippe shishashe dawussi.izanni qasekka haththekka yedawus.

Ha besasan daro asati shiqidi bettetes isttappe na'mu kumeththa ma'o mayidda aawatinne issi mac'asiya bolla ke'izi miththa giddon detes qasseka garssen ogoyan eqqidi daro asati issta pudde xeletes.

Daro asati issi botan shiqidi gede bizay pude bizay bishe detes isti diza sohozi kehipe c'ililane lo'iza dembako istape guye bagaraka woray des isti be hu'en qophe wotiday kushen woraqata oykiday gididi detes.

Issi laxanaa mayida macashiya laxana mayada huwen goosse goozada maata buuccashe dawus. Izippe qasse sinthe baggarakka issi addeka sa7an uttidi maata buuccishe dees. Duge baggara qasseka huwen qoofe woththida addey eqqides.

mitha xabuy gadeppe shotettidi woykko dhooqeti dizayssi ichi uttides izappe sinthe baggarakka cilila mithi dolizay dees geete qasse haasti xeellishin shaaray duge gadeza wodhdhidi may7i uttides

ichashu gita addeti woykko aawati issibetethan issi bolla shiiqidi eqqida istafe issi nazi qoofe hu7en woththides hankoyti qasseka qoofe baynda deettes isti wurikka guyera gita mithi dizaso shiiqidi eqqida

amarathora alam'aqef yedden qen giza xuufey karetha medhon xaafettidi dees iza garsanka qasse he qaneza woykko salo saa mitha gallass gizayssa bonchiza asati be kusheza pude salo denthidi eqqida

Nu tophiya kawo abi ahimedey mithi toketidayssa achcha akaafa oykkidi biittaza shiishees. Izappe qasse bollara keehippe lo7iza tooce mala purxe woykko pudho pudhida mithi dees.

keehippe daro asati issi bolla shiiqidi eqqida ista giddon hu7era pulumita aaway hu7en qoofe woththida addeynne dumma dumma qala meradiza may7ota may7ida asati deettes istafe guye baggan barzafey dees sinthara qasseka durumay dees

Keehippe guumenne shiiqeti diza gita gita mithi dolida woray dees izappe qasse gede baggara guyera shaaray duge gada oykkia naathu giidi uttidayssi beettees mithazappe qasse giddora giddora pace boota didayssara gashe gashe maataykka beettees.

Daro macashatinne guutha attuma asati issi bolla deettes istika qasse lastiqe giddon toketida mitha puuteza ekki denthidi haraso efi tokkanaun pude macishe deettes qasse issi macanaya eqqada xeellashe dawus

addeti issi petethan shiiqidi deettes wurikka isti qasse qoode bolla dunguza woykko gaammo dunguza maydi deettes qasseka isti be kushezan pute pestara giddon toketi dizayssa issay issas imettishe oykkidi deettes

Heedzdzo asati issi macashara nam7u addetara eqqida isti heedzdzati wurikka be ho7e bolla salo mala qoofe woththida istafe qasse issi addezi be kusheza guye aaththidi zokko bolla qaciyoykides.

heedzdzu keeththi issisora dees istafe guyera diza nam'u keeththata bollafe kaarazi dendin isti mela boqazi bicha meesheti dizayssa bessees qasseka duge baggara diza keeththaya kaarara dawus

Issi addey be kushen saate aaththidi qooden qasse salo mala may'o xaaciri may'idi mithafuute tokkidi biittaza mithakko shiishshishe dees hessa izi biittaza shiishshizayssi biittaz mithako lo'i shiiqonta ixikko xapoza away bochchidi mitha wodhonta malakko

Asi asi daro asi issi bolla shiiqidi cilila maata buuccishe woykko cakishe dees. istafe baggayti eqqidi qasse baggayti toho bolla uttidinne baggayti duge ziqqi giidi buuccettes. issi macashara issi addezara ha baggara eqqida.

oyddu adde keehippe lo7izanne bena kunthida woykko ka7a yuushida addeti issife eqqida istafe guyerakka ista katagiza paxa paxa mithi dolidi wora mala medhidi dees isti qasse qoosozi guuthu ziqqi gi bessees

daro asati issi bolla eqqidi issa izappe be hashe bolla karetha may7o yeggides hankoyti qasse qoofe woththidaykka deettes wothontaykka deettes hissidi issi bolla eqqidi sinthe aykko miishe xeellidi be giddon haasayetishe deettes

issi addey salo mala giththe giccidi karetha may7o bollara may7idi kushen saate aaththidayssara mitha puute tokkishe dees he mithafuutezikka keype cililizanne lo7iza mith gididay bettes

asati pude aaliday duge aaliday gede bees hantizay giidi be bagga bagga aali deettes istika zokko mitha zokkora bollara pinnidi pinnoosa gede aali xeellizaytikka deettes hankoyti7e issa issa bagga sinthe zaaridikka eqqida

nam7u asati kaththi zeretiza woykko toketiza demba gaden deettes istafe issinazi haaththe puute tokkidi haaththiza ushshishe dees guye baggara qas yedoyssi mitha tokkishi aggidi eqqidi ha7i guye ceellees

daro asati be hu7en qoofe woththidayssara issisora uttida istafe issi issi asati woykko aawati gaammo woga qoncisiza bullukko maydi uttida hanko asati mela uttidasekko

heedzdzu paaranjanne oyddo habasha asati issi bolla eqqidi deettes istafe nam7o faaranjati kushe sinthe aaththidi edimmuttida hanko asati baggay guy aththides baggay mellera eqqides istafe qasse guye baggara lo7o cilla mithi dees

Issi macanaya dizaara be hu'eza goossen qachada mitha ayfey zeretidi uttidayssa bolla buuxa kammada buuxaza bollara qasseka haaththey qolashe dawus izippe qasse gede sinthe baggara tooce mala pudho pudhida mithi dees.

Asa kushen yuuyaadhdhanan teqetidi eellida abbay dees abbazappe gede baggara dhoqu giidi dhoqa zumay dees zumazi qasseka woran tucetidi uttides worazappe duge qasse garsen gashe gash maatatikka deettes

Daro qommo ayfa ayfettinne dan'o dozzatti issi bolla shiqqettidi bes gigida sohon licetti bettes.histti qasekka miiko darotti dhalettetaskka go'ettes. Qasa hankoytti qummattetaskka daro go'a asas immettes.

Giyazan daaro asati dumma dumma eeqqa be sinththan micci woththidi bayzizayssi bettes giiyazappe qasse gedde baggeraka yushshoza yuuyi adhdhanawu miththi tookettidi dooliddinne ciilizayssi dessi.

Daro qomo ayifa ayifeti issi bola shiiqidi doreti utida istapeka leemisos papay mangoy muzay buritukanenne hara hara daro qomoti issi bola shiiqidi bayizetanas licetiutidayisi betes.

Daro donoy issi bola qoletidi des iza qaseka madabarappe sikoza birshidi qoliza ade kusheka betes ha donozi qaseka zo'oko izas suntazi demo dono gitetizaysakko dizaysi.

Daro qommo ayfa ayfetinne donoy izara issife dees ha ayfa ayfeti maanon keeype mal7izaytakko donoyka gidikkoka keeype lo7izayssanne miikko wolqanne ho7o immiza quma qommokko

daro keepelo7iza ayfa ayfetinne dan7o doozati issi bolla shiiqidi dooretti licettidi deettes iza bicha gidonta qasseka issa giddonka ista shammizanne bayiza asati gedenne ha hantettishe oykko simeretishe deettes

buddenna duno woykko booththa dunoy issife shiiqidi bena woththiza miisha giddon uttides he donozikka mishin hara dunotappe adda saweessinne asi maanawuka ufayettizayssakko

Daro qommo gidida dumma dumma eqati bayezettiza keeththe karen micetidi deettes istafe leemisos tuummo malay dees muuzetho giza miishikka dees hara daro daro eqati deettes iza qasse ba yeziza asatinne shammiza asatikka deettes

Hayssa soozan daro miishati issi bolla deettes leemisoosay timatimeyidees izappe gede baggara sampay dees gede baggara sollo bashe bolla wodhdhiza kambaloykka dees gedera qasse caallida keeththi dees.

Daro ayfa ayfe qommoti issi bolla shiiqidi deettes leemisos burtukany dees muuzey dees hara hara daro miishatikka deettes isti qasse dolizay gaammo zoonen gadhati bessiza sohotanko.

umbubo santheti issi bolla shiiqettini deettes istika maanawun keehippe lo7izaytanne mishinka ufaysizayssakko hessa qasse izi umbubbidi dolidi kacana mala izi dolishin gadizan iza ki7on biitta shiishshi yiish bessana koshshees

dumma dumma eqati bayzettana shiiqidi issison shiiqe tu uttidayssi beettes leemisos iza giddofe timatimey santhey deeboy abukadoynne hara hara miishati issi bootan uttida

Issi addezara issi maccara kehippe lo'izanne kehippe aleqqo giddoda bothth pudhoo woyikko purxxo matta giddon eqqida issti qase garseppe mataza woykko purxxoza garssepe ekidi bollan qaphishshe dettes.

Issi adezi kathi tokiza gadeza goyidinne olla bookidi wodorora wadhi wothidesi. Izan qaseka booketida ollazan woyko shorkazani hezdzdu dono yegi wothidesi , hesa izi gada wadhoysi shorkazi issi gina gidana mala gidiko.

Daro macca asatinne attuma asati issi bolla shiiqidi eqqida. Ista sinthanka qasseka madabarara siketi uttida oshay dooreti dees. Istappe millera issi harey caanara dizaara beettawus. Gede baggara qasse miththi dees.

mithati toketidi deettes mithata qasse haaththe ushshiza karetha tubboy ista giddora ichidi dees ista qasseka biitta shiishshanan giddora giddora gades goyettidayssi baasa mala biittay giddan istas beettees

Daro asati dagon kezid issipetetan kathi zerishe detes, dagu guys qaseka issi asa hashe bollappe ootho oothi yeganas giid qagetid , hashetid oothiza dere asata shiiqo guusuko.

Daro asati issippe shiiqidi ootho ollan deetees; istappe issi addezi wodoron wadhdhetidi bokketida ollazan bitta guye zarththidi kunththishe woykko belishe dees; hankko asati guyera eqqidi xeeletes.

issi addey be kushen waraqata oykkidi badalay keepe lo7iza badalay dizayssa giddon dees badalaza qasseka ayfidayssa ufayettidi ayfeza oykki wochishe dees izi qasseka ha sinthe bagga hantishin iza sinthan cilila badala haythey dees

kehipe lo7iza cilila gistey issi bolla dolidi dees izappe gede sinthe baggara heedzdzu addey toomaynney beettizayssi dees ha baggara qasseka cilila yi7yil7iza buro doliza gisteyka dees

Issi booththa mayo may7ida aaway wodorora gadeza waadhdhidi wadhoyssa ginara gede guye sinththe dafishe woy ushichcha haddirssa kezonththa dishe zaarishe de7ees; hessa izi wodoroza wadhidi qachchiday zarazi mooreththontha malanne sithathethay yeeddonththa malakku.

Oyddu matha kooththeti mitha bolla qashetidi kaqeti uttida istika woyshafe oosettidaytakko isti kaqeto mithazikka keehippe gitanne ballaretidi dolidayssakko keehippe ase woliqama mithikko

Keehippe lo7iza maatay woykko mithi tooce mala purxo woykko pudho puddidi dees iza giddon heedzdzu macati gelidi iza haromishenne iza purxozappe ekkidi ufayettishe singi beyishe iza giddofe maata buucetes.

Wothanchati issi demba ogezara woxxishe deettis istafe issi nazi tooce mala mawomayoy siy hankoyssa yeggidi sinthe woxxishe dees istafe hadirsa baggaranne oshichcha baggara ayfida woykko pudhida mithi woy kaththi dees.

asati issi bolla shiiqetidi gadeza goydi goyo gadeza qasse kashidi kasho ollazan duno yeggizaynne ha baggara qasse zaapa oykidi gadeza kashiza si dees hessi dunozi qasse toketidi oshantara wodhdhidi kaxikko daro ayfe immees

Hayssi aahonne demba gidida dalga gadezi booran goyettidi woykko shalametidi kath zeranassinne kath tokkanaas giigi uttidayssa bessees izappe qasse cade baggara gede haakkidi gada goyishe diza booratikka deettes.

issi booththa kumetha mayo may7idi hubenka booththa qoofe woththi dizaddey ha sinthe zaaridi hamutishe dees izappe guye baggara shuchchafe keeletti keexettida keeththibeettees izi hantizasan qasseka daro dumma dumma qommo maatati deettes

muuzey muuzey issisora gede daro dayssi toketidi hangaridi yeechcheza he ha yeddidi dees izapfe sintha baggara maatay dees musesa giddon qasse maatay daro dolonta mela diza biittaybeettees

issi aaway modorora qachidi waadhdhidi gada bookkishe dies he bookko ollazan kathi tokkikko zarazan zarathu gi dolidi keehippe gita muurota immidi tokkida keeththa awakka daro go7ees

daro dumma dumma ciishshe woykko pudho aynateti deettes izappe issineya kartoone giddon zo7o mala woykko toocetanathu gi bessida ciishshe oykkada eqaza giddon dishin xeellashe dawus iza qasse be hu7eza goossera qachada woykko goozada dawus

Daro dumma dumma medhoppe shiiqida mitha pudhoti woykko mitha purxoti kartooneppe oosettida bena woththiza woykko bena oykkizaeqa giddon uttidi deettes isti qasseka imathi yiza saate soon woththikkon daro lo'ettes.

nam7u asati gazen uttidi timatimey laalettidayssa maxishiishshishe deettes istafe issinazi caala aawakko issinaya gasseka buro dicciza gashshe naakko iza be hu7eza goossera minisa qachada dawus

Issi macanaya be hu7e gu7e zaarada qacha uththada be kushen qasseka kartoone giddon xaacada keehippelo7iza pudho maatata shiishshada oykkadus he maatazikka soo efikkon daro imathati iza saate seellos go7ees.

Daro asati issi boolla eqqidaytappe bagati akappa oyiqqida issi addey ha bagara eqiday daro lo'esshshin izas huphezikka lushshakko hankko eza millera eqqiday boththa Mayo mayiddes izas ayifessoy kareththikko.

Asati hathe shooreppe woyko shafappe kessidi hara so ekiza woyko efiza olla meeshishe detes hayssika aazis maadize giiko haatheza shaafappe kesidi kaathan efana malanne kathazi lo'o ayfe woyko lo'o muuruta imana mala oothes.

Nam'u adeti aba diran eqida istappe guye bagan kehippe lo'iza abbay des. He abbaza yushozanka kehippe c'ililiza mithiy doli uttidaysi betes.izape Gede xelishin istappe guye dhuqu gidivzumatida gadey dees.

kawo oosanchada giza asidayti issife eqqida ista giddonka nam7u macatikka deettes istafe qasse guye baggara oge baassiza kaamey dees istika oorathi oosettiza ogesa eqqidi lo7ethi comosi xeellishe deettes

kawo oosancha malatiza daro asati oorathi oosettiza ogeza yuuyi xeellishe deettes ista giddonka qasseka tophiya kawo abikka issife histara dizayssi beettees izappe gede guye baggara gita keeththi pude shuchchafe keexettizays dees

issi addey nizayssi keehippe lo7iza santhe tokkidi santheza giddo qasseka haaththes zaridi zarara haaththa efidi haaththa duge santhan yeddidi santha ushshishe dees hessa izi ushshizayssi away yiza saaten awan santhes qohetonta malanne lo7o ayfe immana mala maaddees

Ha issi addezi deeshata, gade awaaxi dizara laggidi sintta atti ekki be'es. Izi laggidi bishin qassikka, sinttan awaa darossara gudullaza dentishe deeshati be'ettes. Sintta qassikka gudullaz dariidi xumissi uttis.

Hezhzhu zo'o miizati nam'ti sinththan detess issinezi seekin guyen eqqides hezhzhattika dembba gadden eqqida issittappe qasse geede xeelishin olla gadey dess pudde bollara qasse zumma gaddey dess.

Issi karatha masara mizi dizara gacino mari be mala karetha masara be mala yelada iza ha' eqada dhathashe dawus danthashe qase maraza ducaza lacashe dawus qase marazi hokidi dhantha dhamishen iza zedhezan eqada dhanthaws

Giyan asti miiza do"on daro boorata oykid beetesi, istappe qase hanibagara eqida adezi hu'e be hu'e bolla zo'o qope wothidi kushen qase guupe oykidesi, issi kushezani qase boorazaska wodora oykidi eqidesi.

Daro boththa deyishshatanne kareththara walaka diza deyishshata lagid biza issi na'ayi woyikko issi adeyi betees.izzi qase bollara zo'o mayo mayidees.gadezzi kehippe awakko iza gishshi sinththara deyishshata sinththara gudala woyikko xuura deniththishshe betees .

Issi bootha parazoy dizara toozara itta boqata kasarada be zokon parazoa zokoso woyko Paras caana caanishi zoka monta mala wothiza carqaza ushera caanin ba'ada daws.

Nam'u bootha parazoyinne Issi zo'o boroqo parazoti issi bolla koora kooretid Eqid detese, istika qase bixalay duunan adhin bixaletid qasheti utida,iistappe gede guye bagara shucha giddon woray Desi.

Nam'u adde kuttotinne daro macca kuttoti issi bolla shiqqid dettes istappe qaseka pudde bagga xeelishein keththi kexxetidi buro boqqay meshetonta oorathi dizza keththi deesi izzappe issi adde kuttozi keththa bolla pudde guppanaw xellishe deesi.

miizati giyan miiza do7on eqqididettes miizata bayzana giya ekkidibida asatinne miizata giyappe shammana bida asatikka miiza do7on wuribettettes gede giyazappe guye bagga qasse nu xeellishin guyera qorqoro lashan lashettida keeththi dees

nam7u karethara booththara walakka ancara woykko karetha masara miizataranne issi zo7o ancara woykko zo7o masara miizayra issi bolla be xenen eqqidi baggays izappe duge kokkidi be gongefe kath mishe dees issi miiza eqqada inxars kessa uttadus

Issi karetha anccara booray kacera daro githathidayssi haa aalidi eqqi des; iza guyen qasseka zo7o booray goyna duge ziqqiissidi githa goynara dizay hokkidi miththaa garssafe maatha mishe dees.

Asati be sinthan buluse dorsata woykko paaranja dorsata laaggidi be hashshe bolla guufe yeggidayssara ogey kun'e daarera ha laaggidi sha'i aaho ogen kezida istafe guyera kun'e ogey gannaraca dera mithan tuccettidi dees

daro miizati gedeyssi bolla denba gaden deettes istafe issi miiziya mar yelayggada be maraza laacashe dawus izakka qasseka buro ha7i mata yelidayssa gidoyssadafe do7azi wodherenna buro wodhdhana gishe dees

Miiza marati issife zeden qashettidi bees wodhdhida maataza mishe deettes ista qasseka bonchizanne dichchizadey istafe sintha baggara eqqides istika karetha masarakko issi mare qasse zo'oy dawus.

daro miizati maratinne ussati issi bolla deettes mari guussi ha7i yelettidi buro dichcha bolla dizayssakko ussi guussi qasse marappe guuth bolla gidi diccidayssa gidishin miizi gishin gita woykko yelidayssa guussiko

Daro miizati issi bolla shiiqidi demba gadezan okkidi maatamishe deettes ista giddon qasse dumma dumma medhoy deesse shin iza giddon darizay zo'okko zo'o zaazafe daride gikko issi qommo woykko issi miizana gididikko.

hayssan issi bolla daro miizati shiiqidi heemetishe deettes he miizatikka asas ay go7a immizo giikkon maacidi buketidi oyssoga kezettes maathazikka uyettes qasse shuketikko ashoykka metettes kasewdase daro iza galbanka ichetes

issi addey karetha miiza sinthan uttidi miiza kaththa kushen oykkidi miizaza muzishe dees qase istafe gede baggara karetha ancara woykko karetha masara miizi ducca ha zaarada gedebe aala eqqidara beettawus.

daro karetha masara miizataranne issi zo7o boroqo miizara dawus karetha masara miizaya issine ha aala eqqidaris kacey dees qasseka zo7o boroqoya kacey duwasi woykko iza buluse geetettawus

daro dharshoti issife shiiqidi issi bootan heemettishe deettes istafe baggayti paaranja dharshokko goynaska istas mirqetu huthidayssakko isti mishe diza maatazi keehippe cilallanne lo7o gidida maatazan heemettishe deettes

issi macashiya dizaara hu7en goosse goozada zo7o miizayo wodoro ekkada toha gaadashe dawus ha gaadezi aydafe giikko miizaya maathishin dheeqada matha gussonta malanne macashiyo immonta mala maaddees

Issi macashiya be ho'e karetha goossin goozada zo'o miizi dizaaro maathanas tooza wodorora gaadashe dawus hessa iza gaadizayssi miiza dheeqizayssa gididayssa daafekko hessa i gaadada iza maathishin dheeqonta mala maaddees

Karetha masara miiziya karetha masara mar dhanthashe dawus izakka gaccinokko aydafe gaccinokko gadina gikko marazi gashshe gidides izadafe ha7i mata yeletoyssa bessees ha7i qasse mata yeledis guussi gamothora gaccino geetettes.

issi karetha boora nam7u zo7o miizinne issi booththa miizi dawus istafe gede baggara keeha caaladanne iita diza keeththibeettawus keeththa hoysson qasseka shuchchi giddora phalqetta bessaya dizaara dawus

issi orde booray darokka qasse kace gitatenna shin bulketi guuthu ekkidayssi gede be kaciza guye aallidayssara haytheza bolla kace zempotuutin eqqides iza laaggizadezikka guyen qasseka hu7en qoofe woththidi eqqides

Nam'u karetha masara miizara issi zo'o miizara deettes istafe issi karetha masara miizaya inxarsi geesh kessa eqqadus issi karetha masaraya qasseka hokkada be gongefe mashe dawus hanko zo'o miizaya istafe gede oshicha baggara dawus

daro dorsati yiire giddon woykko dharxenbe aqizason shiiqidi issi bolla deettis istafe gita gita dorsati qoodhin wodoroy hadhdhin qashetu uttida gashe dorsatinne laaqati qashetonta dishe giddon deettis

Miizatinne marati kaththi caketi dendida bootazan maata mishe deettes istafe ha baggara qasse gadezanni dumma dumma maatatinne gashe gashe mitha qommoti deettes iza giddonka qasse gitanne gashe shuchchi aadhdhia dhigadan dees.

daro wuden miza miizati denba gadezan deettes istafe baggayti hantettes qasseka guyera diza issi issi miizati hokkidi maata meettes istafe qasse gede guye baggara pude zomati uttida gadeybeettes

daro miizati demba gaden maata mishe deettes ista giddonka qasseka nam7u nayti ka7ishe deettes he nayti ay ooththizo giikko miizazi haraso boonta malanne dhayonta mala woykko kezidi kathi iissonta mala miizata nangishenne hee mishe dizaytakko

daro paaranja miizati issi bollar qashettidi be zedhen hokkidi be gongefe kath mishe deettes ista giddon qasseka ista bonchizanne ista heemmiza woykko ista meecizadey ha aqqidi xeellishe dees

Daro zo'onne faaranja kuttoti issi bolla deettes istafe issineya phuphulle phuphullana be phuophuliza maata giddo woykko happa giddo aadhashe dawus qasse izi sinthan kase phuobhuleti uttida nam7u phuphulekka dees.

Daro deeshata nam'u nayti ogera laaggi ekki diyettes ogezi qasseka acettanathu giidi bazzotti bessida ogekko izappe qasse mille millen boolumanathu giida mithi dees darokka cilila du'asee

Kareeththa miziy kareeththa ancara miizinne zo'o miizi ogezara laagetishe dees iza qasse laaggiza asi guyera issi asi dees he ogezikka millera shuchchan keelettidi qashettana giishshe dizayssakko

Miizati be zeden qashettidi deettes istas qasseka qoodhesoyka bollara qashetidees he qoodhesoziyaaz qashettide giikko miizati sinthe shirettidi sinthan oshonta malanne be mizasoza kathaza iissonta malakko

Issi adey salo mala githee gixidi salo mala qofe hu'enka wothidi akafa oykidi mitha pute tokizaysako bita shishese izi qase qodhe bolla gamo duguza mayides bollara qase botha mayo mayidese

Daro muzeti qanxetidi garsera hixetida yechazan issi bola duletidi detes istape gede sinte bagara muze yechay mithinne duma duma matati detes.

Issi addee ba kushen kareththa saathe aaththizayssaara hu7eessikka qassi guye guuththo bo7athidi tiishshanathi bessizayssi uththidi gadeza akaafa oykkida isaara puutho thokidi iza kiyon biiththaa shiishshishe de7ees.

Hezhu attuma nayti deetes istappe nam'ati guuthu gitako issinazi gasheko histidi wurika lastiqe gidon Mitha puute tokishe deetes lastiqezoka bootha medhoko guyen toketida daro puutetika deetes.

Darro assati issi bolla shiqidi dulatidda esitazi sinithani eqidi qofa esitassi imidda imizayinne isitara zoretidda assati sinithara eqidda utto assatikka darro bagga qobbe wothidda eqo assatika issoyi atishini hankoyi qobe wothidda.

Issi aaway otho gade gidon eqidi issi kushen badala issi kushen debo malatiza pudhe mithiyo oykidi eqides izi qase garsera salo mala githa gidhidi bolara botha shurabe mayides.

Asati ootho bootan eqqidi deetees.issi adezi be kushen akaafa oykidees. Hankoyti ootho kusheza ha shiishidi be bolla oykiday be millera wothiday giidi deetes. Izetappe guye baggara gita gita barzafeti deetees.

Daro buro dari kaxonta woykko maata mala medhoy diza abokadoti shiiqetidi bena woththiza miishshan uttida; abkadoyka qasse mishin daro mal'esinne oyssa mala gididi asa bollas koolanaw go'es.

Asati daro borata shishshidi kaththi bukishshe detees .issittappe qase sinththe bagara oyiddu borati nam''u zo'onne nam''u kareththa aniccara borati issi bolla shiqqiddi kaththassi bukketidi ke'i happazza woyikko gadezza mishshe detees .

Issi mac'ashiya be toho bola utada kumeta mayo ma'idaysara utu tokada iza kiyon bita shishada kushera naqashe dawus qaseka issi kushezanka akafa oykada utadus.

issi asi zo7o mayo may7idi kushen badala oykkidi dees hessika badalazi gaacettidi punettidi daro miish hanidi daro kaththata kaxidi meetettes mishinka daro lo7izanne daro go7iza kathikko

oyddu dumma dumma qommo may7o mayida asati issibetethan shiiqidi mitha puute woykko tukke malatiza mith tokkishe deettes istafe qasse issinozi caalli bessizay tooza gaden gulbatidi gulbatoy qasse nam7u kushe zara mitha kiyo biitta shiishshishe dees

Issi asi be tohon gulbatidi tukke puute tokkidi iza kiyo biitta akafara shiishshishe dees. Izi qasseka be qoodhen gaammo woga qoncisiza gaammo dunguza may'ides.

Daro asati mitha tokkana booketida denimba gadezan mithaza booketo ollazan tokkishe deettes wurtikka qasse be qoodhen gaammo duniguza may'idi hu'enka baggayti gaammo duniguza qoofe othidi baggayti qasse cilillo qodhe oothidi deettes

Asati issi bolla shiiqidi dero woga bessiza gammo dunguza ma7o na7idi hu7en qaseka aawatetha bessiza salo mala qoobe woththidi be kushen qasse lastiqe giddon toketida mitha puute woykko tukke puute oykkidi deettes.

Daro muuzeti eqoppe qanxettidi caanettanas giigida bootazan shiiqidi dooreti uttida. Hessatappe qasse gede baggara eqon diza muuzezikka yeechchezi pude dhoqqu gi uttidayssi beettes. Ha muuzeti qanxetto bootazi zo7idi melana bishe dees.

Keeththi mooththaso mala keexxettidayssi karen qeeri keeththara izappe gede henin qasseka nam'u issineya gita issineya gashsh gida keeththara beettettes istafe goye baggara woyshape birdettida birday googe aadhdhanawun yuuyi uuttides.

badalaranne sakera zaran zaran toketidi dettes issintho zaras badala gidishin nam'antho zaras sakekko ista nam'atappe qasse giddora pace attida gadey dees he gade zara asazi gede ha hantidi harumana mala maaddees

darro mitha puuteti issi bolla liicettidi deettes istika qasse keehippe cililizanne lo7iza puutekko isti qasse toketoys gaden gidonta karetha lastiqe giddon toketidi keehippe xeellana lo7izanne ufayssizaytakko

Ayfidi kaxana mati diza gistey aha hoden ban zerettidi kumidi dees iza giddorakka qasseka iza wochiza asati ichashu addey iza giddon hantidi iza yooyi xeellishe deettes

daro asati keeyppe kaccidanne boolumida woykko melida badala k'o shiiqidi eqqidayssi beettes asi ta giddon qoofe wooththiday dees kuye goozidaynne guuthanaytikka deettes istafe qasse bollara gede baggan guyera daro melida badalay dees

issi addey booththa mala bulala kumeththa may7o ooththo may7o gidida may7o may7idi uuththa olla bookkidi uuthaa ollan essidi uuthakiyo biitta aggi sha shiishshishe woykko uuthakiyo shiishshidi duge naaqishe dees

Daro kaththa haynatinne dumma dumma sawo qommoti issi bolla shiiqidi deettes leemisos hayssafe ha'i nuni xeellishin iza giddon ataray dees talbay dees dach maraceynne hara hara daro dhaleteththassinne sawanas maaddiza miishati deettes.

oyddu asati olla bookkidi mitha puute tokkidi iza ki'o biitta shiishshishe deettes istafe issi nazi aawakko izikka be qoodhe bolla gaammu woga bessiza dunguza mayidi be hu'e bolla qasse salo mala qoofe woththides

asati issife shiiqidi karetha festal giddon toketida mitha puute oykkida isti wurikka qasseka be hu7e bolla salo mala qoofe woththida qasse isteka be qoodhen gammo dunguza duge yeggidi may7ida

Issi gita aaway be toozan duge gulbatidi mitha olla pookkidi he ollazan qasse puuta tokkidi biitta izakiyo shiishshishe dees be ayfeza qasse dhoqu issidi ha ceellishe dees hu7en qasse salo mala qoofekka woththi dees.

ichasho addeti kaththa giddora hantishe deettes he kaththaza sunthayka giste woykko bashkala geetettees izikka qasse kaxana matidi ayfe lo7ethi ayfidi woykko ayfe aaththidi kaxos matidiza kathikko

issi asi zo7o mayo may7idi keeyppe lo7iza badala poqidi badala poqauza duge qaaridi oykki uttides izappe gaaththan kasse badala poqa gaaththan badala golaykka bollara duge badala bolla uttidayssi beettees

issi aaway hu7e bo7atidayssi kaththa giddon eqqidi kaththaza biitta kaththa cabakko shiishshishe dees izi qasseka hu7era bo7akko gede goye baggarakka kaththazi daroy dizayssi beettees

Issi addey mith tokkana woykko kath zerana goyettida zo'o biittazan uttidi mitha puute tokkidi izi ki'o biitta shiishshidi lo'ethi yedhidayssa oykkidi mithaza ha bessishe dees.

I. chasho asati kumeth mawa may7idi be sintha ha zaaridi eqqida istafe issiniya hadirsa baggara dizaara macakko izakka be hu7en goosse goozadadawus hanko oyddati qasseka attumase woykko addekko.

Issi addey cililoranne booththara masara may'o may'di gaden olla bookkidi ollazan uuthu tokkidi uuthaza ki'o qasse biitta shiishshishe dees izappe qasse guye baggara dumma dumma qolxotinne gashe gash maatati deettes.

Issi addeynizayssi kaththa bukkidi balla bolla ekkidi suragishe dees hayssi izi suragizayssi kaththa zaranne gafe zara shaakana mala maaddees qasseka addeza sinthan nam7u boora eqqidi izi suragidi kesso gafezamishe deettes.

Issi addey tooppe qoodhe gakkanawu kumeththa may7o may7di uuthu tokkishe dees hessi uuthazikka biccidi haashettidi daro miish go7ees yeechchezikka qasse miizatas qoma gididi ancettidi imettidi metettes.

Daro mitha puuteti madadan madadan toketidi deettes ista giddoraka qasseka asay ista haromanassinne ista haaththe ushshanas hantettiza ogey dees gede sintha baggara dicci bessida mithati deettes.

nam7u addeti uutha qancidi woykko wodhidi moogo moogana gish deettes he uuthazi moogetidikka issinas daro gididi dolees hessa gish moogos keehppe go7ees istafe qasse guye baggara mithinne gashe haaxati deettes

daro mitha puuteti issi bolla shiiqidi karetha lastiqen toketidi lo7o hunetara cililidenne kiyayppe ufayssizanne malaliza hunetan haychazaka he ha pooqidi diccishe dizayssi beettes

Ichashu asati keehippe aaho gididanne denba gididason cilila maatay dolishe dizayssa giddo aadhdhidi eqqida istafe guye baggara saloynne saloza bolla diza shaaray beettes ha qasse shiishshi xeellishin mithi dumma dumma gashe maatatikka beettettes.

Dhiketanawu woyikko bonchchetanawu shiqqiddi issi bolla qachchettidd be kaththa bollappe kaththi mishshe detees.ista giddonni hanikoyitt kareththa aniccara woyikko kareththa masara gidishshinn issi nazi boththukko .isita wurikka kacenni wodoroyi adhdhnn qachchetti uttida.

Issi macca naya hu'e dadisada heni millera zo'o boroqo paray dizayssa achchan eqqadus ; iza qasse be kusheza pude qalam'ada be tira bolla oykada dawus; parazozi qasse daro carqataranne wodorotara konkopetidi de'es.

issi ussa miizi woykko buro diccishe diza miizi hayqqidi dizayssa bessees izi qasseka be goynazagede guye yeddidi tooza qalam7anathu hissi bessidi haytheza zin7isidi uttides ayfezakka qili7ides

issi macashiya daro asata utissada istas kiita aaththashi dawus izakka booththa may7o may7adus hu7eza pude dhoqu ssada qacha wooththadus henera uttida asati qasseka issife atethan izo akeekidi kaallishenne xeellishe deettes

daro harati issi bolla shiiqidi betohoza sintheto wozannira guyeto wozannera wodoroy wodhdhin qashettidi gaadetti uttina ha haratikka gerezas caanidinne togidi harasoppe haraso eqa efanas daro maaddettes

Nam7u addeti oshicha baggaranne hadirisa baggara eqqidi zo7o parazo oykkida parazozas qasse hu7a baggara gammay ha sintheyidays beettees. izas nam77u haythaynne nam77u hayfeska beettees. Izi qasse daro miishata caananas go7izayssakko.

issi zo7o ussa mala miizi dizaara millen booththi woykko zo7o xalaqa miiziyo sintheranne guyera asati oykkidi deettes sinthera nam7u adde oykkin guyera issi addey miizays goynasora oykkidi ashoza wochishe dees

heedzdzu addeti issife issifo shiiqidi issay be duuna oykkin issinazi issina kushe oykkin eqqidi haraso xeellishe deettes istafe qasse goye baggara daro haritikka gaadettidayti wodoron qashetidayt beettes

Zo7o miizi booththa miizi deyshinne gu7era hista laaggidi biza asi issi bolla deettes miizata kacen wodora yaadhdhidi qasheti kacca bolla xaaxe tu uttides deyshay qoodenka qasseka aadhdhin deyshiya wodorozaaradasheodawus

issi addey hare qoodhen qachidi kushera oykkidi uttides izappe qasse goye baggara hara addey eqqidi gede aali xeellizayssaka dees izappe gede guyera qasseka keehippe lo7iza keeththi dees keeththazaz qasseka nam7u zoonoy dees.

hayssi addezi parazo tuy woykko xuunthi diccidayssa qabera oykkidi qanxishe dees hessa izi qanxizayssi boga giddo bishe parazozatoozi danda7ontayssadafe hoxesana woykko bogan yedhikko dartana mala ooththana giidikko

Issi macashiya keeype gitanne lo7iza miizi qoodhen wodoraththada oykka uttadus ha miizazikka qasseka faaranja miizi geetettes yelikko keeype daro maathi immessinne oyssokka daro kezees daro marata dichchanonka waayssonta gish asay dosees

issi attumanazi keeype lo7iza booththa toka farazo oykkidi eqqides he parazozikka tophiya bayndera medhoy diza saqefe siketidi kezida konkofan konkofetidi woykko bixalettidi dees

Issi addey farazo caanidi bishe dees farazozakka konkofidi bixalidi oykki eqqides iza qasseka hara addey yiidi qofa oychin qofa addezaz immishe dees addezi qasse siydi izappe eko qofa xaafi oykkishe dees

Issi addey kushera xaboy essidayssara be kushezan qasse qaphe oykkidi parazo xugunthu iirishe dees parazoza xugunthafe qasse gaaththan booththa medhoy dizayssikka beettees paraza xugunthas diccoyssa iiridi giigissishe izi dees

issi kareth kumeth gidida mayo may7idadey be som7o woykko be duuna goozidi farazoo qodhen diza wodora oykkide eqqides izappe qasse hanko baggara diza naazikka zo7o githe giccin izayssathoka wodora oykkide eqqides

hareti issi bolla shiiqetii deettes istafe issi harezas guyeto wozannira sintheto wozannira wodoroy qashettidi gaadettin dees qasse issi harez hane baggara dizayssi zokkon madabara caanidi dees

Issi gamoy keehippe wolqamanne babisizays ichid Des, izika qaseka keeh babisiza ayfeyne babisiza som'oy sidheska gathara dhum besid ada yashizaysako , haytheza qase iskeza gidon mitet utides.

Issi Gita hayilashshoyi bee duna gitazza doyiddi uttides .izzappe qase gede bagara kaafoyi dawussi izzi qase uttosozanni matayi kehippe dicciddi dizayissakko .haa hayilashshozzi qase arbamincce abaa giddonni de'ess.

Mahey ichidi be hu'eza ha zaaro xelishe des izape gede sinthe bagara gegetka utides qase mahezape duge bagara issi karetida shuchiy des gegezi qase be qodheza gathi gelthi utides

Oyddu menthati issippe gede alidi eqida issiti wurika kacera detesishin issitappe issiniya kacesi buro dolesi gasheko. Isti wurika ducasora boothunne gede sinthe bagasi zo'oko, isti qase dizasosi booluma maata gidonko.

Nam'u danggarsatine issi gen'ey bettawusu issita giddon qasseka bollumane ciilila miththaykka dettes issitappe issi dangarssiya ha simma eqqin issi danggarssazi geede simmi eqqides wurokka duuge biittan hookidi de'ettes.

Nam''u danigarisati wora giddonni detees.isitappe haa bagara bolumidinne shuchchati eqiza gadeyi dees.qase guye bagara cililanne lo'iza miththatti betetees.haa milee oshshachcha baga xellishshin qasekka calanaththo Giza miththi dees.

Issi wora gidoni zo'o gidida wora kanayi eqidesi, he wora kanayika duma duma soo medosata deshata dorisatane hara hara bata mizi gishasi asi iza beyanasinne wothanasi koyenna

issi carachey qoodhen booththa medhoy duge toozarakka booththi dizay woykko woyshoy dizaara eqqadus eqqadakka dagammada ha xeellawus iza eqoosozi keeyppe lo7izanne mithan kumi uttida worakko

Issi kafoy keehippe lo7izaara ha phalqetidi meqanada gi uttida mitha hange bolla uttadus. iziska qase duunazi gitakko izippe guye baggara maata mala haythey woykko mitha boncoy beettees.

Daro mentheti gita mitha wora giddon dizayssi beettees. Izappe qasse garsera gashe gashe mithika pude maata malay dolishe dees. Ista millen issi daannay eqqidayssi kushera gede ista bessidi be sintha ha zaaridi eqqides.

oyddu wora hare woykko demba hareti issi bolla gede issi oge aalidi oyddatikka sinthe bishe deettes isti qasseka guyen sinthen giidi salpetidi eqqida istafe henira haniranne guyera sinthera daro maatay beettes

issi maahey wora giddora woxxishe dees ha maahezikka izas medhos masarakko masara maaheziayssi wolqamanne keehippe eeson woykko pilatan woxxiza gish daro miishata goodi oykkidi miidi woran dees daro medoosata wora giddon babissiza medoosakko

hayssan geeggey be zokkon diza shuchcha mala galbazara sinthe be duuna yeddidi toozakka geesh kessi yedhdhidi maata giddon dees izappe qasse heenera hanira gaggesorakka maatay gasha maatay dolishe dizayssi beettees

nam7u kapo qoodhera gita suuleykka adusse istas baggazi booththa medhonne baggazi karetha medho duunan qasse zo7oynne liiphe bolla tooce mala medhoy dizayti uttidi deettes

issi godarinne issi gawaray deettes godarezi qasse gawaray bagga alidin gawariya dagammada bezokkoza pude puurethada dhoqu hista woththadus goynakka qasse pude salo denthada uttadus godarezi lo'ethi tishshi histidi gawuriyo xeellishe dees

gare geetettiza kareme doossati issi bolla shiiqetidi deettes istaska medhoy karethikko isti wurikka kace pude salo bagga merqidaytakko istafe guye baggara woray beettes woreza giddon isti eqqi deettes

issi godarey ha simmada eqqadawus be hayththezaka pude salo hessa wothadus duunasora qasse siineza bollaranne metersha bollara dolida issikey dhoqo pude giidi eqqides hanko qasse qoodantan du7iskezi guya lidi zin7ides

Issi gita haylashoy dizayssi be duuna pooqidi doy woththidi ichides izi duuna pooqin iza giddan diza duuna giddon diza olla olla bootatinne duuna giddon daro achchi dizayssi beettes.

issi gitanne wolqama gidida menthi bazzo malatizanne boolume maatay dizason wora giddon dees izaska kacezi keeyppe gitakko izi be goynaza xaacidi bezokko bolla yeggi woththides goynnaza xeeras karethikko

nam7u mentheti issi hayssara icettishe deettes istas kacezikka keehppe gitakko iza gish issi hayssara gaadirettidi eqqides istafe qasse gede xeellishin hara kareme doosay hokkidi maatamizayska beettees

issi wolqama adde gamoy wora giddon ichidi dees izas qasseka qoodhezan isikey kumidi duge ichidi dees qoodhezan qass da issikezi ceera ceera bollara karetanathu giidi guuthu kareti ekkidayssakko

Issi wolqamanne gita gidida adde gaammoy ha aalidi eqqides izas sinthera nam7u ayfetinne siyidhey som7oykka beettees qoodhesora gaammuzi gita isikey dizayssanne duge issi kesat xeera bollara dhumidi kareti ekkidayssakko.

issi gitanne wolqama dangarsidayssi wora giddon dees izikka be haythe gitaza nam7azakka ha picci isti zaaridi be zaareza qasse duge biittan issi woththidi eqqides izappe qasse guye baggarakka daro mithati deettes

Issi godarey berka eqqidi ha sintha zaaridi duuna pooqidi nam7u haythaka ha sinthe zaaridi goyna duge toskasi woththidi eqqides izappe qasse gede baggara woray dees ize qoosa daro gita du7as gashe gashe worakko dizay.

Issi geleshshoy uttada bakushen bakaththi oykkada kathaza mashe dawus qasse xadenduge iza ziqqe ista oykko kushanka gashe kaththa meqoy dees guye baggara qasse guuthuy cilili bessida thugiza mithika woykko woreykka dees.

daro denbahareti issi bolla shiiqettidi eqqida istaska medhoy booththara karethara masarakko isti qasseka dizasozi ista gura giddon gidishin istafe gede baggara qasseka adda gita gita mithati beettettis

Nam'u dangarsati bazzo malatiza boolumanne cillamithi dizason bettettis isti dizasozappe qasse sintha baggara gadezi shuchchatidi aceti bessida gadekko issi issi dhoqu dhoqo giidi gitati beettiza shuchatikka deettes

oyddu godare issi bolla be sintha ha zaaridi yishe dees istafe issinazi duge gadin ziqqi giidi waassishe dees issina qasse dhoqu giidi ha xeellishe be duuna doy woththides ayfezikka qase ha keyfepoo iza gish xeelli shin babisees